Meeshan waxa ay yeelo miis saaran yahay kooxdaan kuraas midabadooda yihiin madow dhulka waa caddeys iyo madow isku jiro darbiga waa guduud

Saddex naago xaaqaayo waddo halnaag waxay wadataaa indho shareer xijaab guduudwn iyo dirac gacanta waxay ku wadataa jijin 24 waxay agtaagantahy gaari gacan waxay wadataa indho shareer

Sariir laba nafreen ah oo saaran joodariyeheeda, waxa saaran barkin, go', go, ana waa cadaan, barkimankana galalka ay ku jiraan waa cadaan, daaha meesha ku xiran waa cadeys

Meesha waxaa ka muuqda wax u eg jijin jaalla ah oo saaran miisa cad

Meeshaan waxaa fadhiya naga waxay ku fadhiyaan kuraas xiiqa qabaan xijaabo iyo cadaadii xijaabo gudahood ah dhulku waa cadaan

Waxa ay muuqda kuraas iyo miisaas laga sameeyay harag midafkooda waa jaalo dhulka waa cagaar darbiga ka dambeeya waa guduud buluug

Waxaa ii muuqda saaran dhalo waa ku jiro ubaxa midabkiisu yahay cagaar miiska wasaaran yahay waa caddaan derbiga waa caddaan

Waxaa ii muuqdo saxan waxa saaran moss buskud wuxuu saaran yahay miis caddaan dergiga waa caddaan

Waa wiilal fadhiya masaajid waxay wataan khamiis haddaan khamiis maluug ahmed cadaan

Meeshan waxaa ka muuqda saddex nin labo nin waxay wataan ookiyaallo midna ma wato

Meeshan waa carwo waxaa ka muuqda dhar dumar oo saran boonbalo kalarkooda waa caddaan cagaar buluug

Waa meel maqaayad ah waxaan yaalo kuraas kuraastaas waxaa fadhiyo niman ajaanib ah oo dhariska ee bato

Waxaa ii muuqda wiil wata fannaanad guduud cadde darbe ayuu rinjaynayaa darbiga waa caddaan saacada ayaa ku dhigaan

Meeshaan waxaa marayo nin u socdo masaajidka wuxuu wataa khamiis caddaan ah iyo koofi cadaan

Waa qol waxaa yaalla siif iyo fadhigiisu waa caddaan miiska khaladkiisa waa midow dhulku waa sumac

Waxaa ii muuqda gabar wadato indha shareer iyo shaqo iyo xijaab buluugan waxaana ag yaalo buug iyo mobile gadaal waxaa ka xiga gabar wadato xijaab guduudan

Waxa ay muuqda laba kaloo ka kooban yahay jaalo caddaan miis ay saaranyihiin

Waa iskuul waxaa fadhiya saddex wiil waxay wataan shaatiyaal caddaan waxa ay ka shaqeynayaan imtixaan

Waxaa ii muuqda daaqaya hoos ka dhankoodu yahay caddaan madow cagaar

Meeshan waxaa ii muuqda shaarka midabkiisa yahay madoobe waxaa wasaaran yahay miis cadaan dhulka waa cadaan

Waa derbis jaban waxaa saaran ay midifkiisu yahay jaallo oyinkiisa waa buluug

Walaamin waxaa maraayo gaari weyn oo ciid wado ee bajaaj iyo kareeto

Dukan kaan waxaa dhaxyaalo labo boorso oo waa weyn

Meeshaan waxaa ka muuqda ciyaartoyda xulka qaranka soomaaliya iyo ra-iisul wasaare xamse cabdi rashiid barre l iyo macalimiin

Meeshaan waxaa marayo wiil iyo gabar OO caafimaadka u socdo wiilka soo horeeyay

Meeshan waxa ka muuqda dumar fara badan waxa ayna watan calan waxana ag fadhiya labo nin

Pompolo ee ku jiraan khudaar xaaqdaarta ka mid ah moss iyo liin dhinto waa jecelous waa cagaar

Waxaa in muuqda diraac midabka midabkiisu yahay gadood gaarno qaxoon meesha uu saaran yahay waa meel guguug

Meeshaan waxaa taalo sariir sariirta hoosteeda waxay ku jiro bisad waxayna ku cuneysaa jir

Waa boonbale caddaan waxaa saaran katiina wiilkeedu yahay dahabi ska waa caddaan darbigu caddaan

Meeshaan waxaa joogo niman maxay wataan suudaan yihiin madow madow biyo ah waxaa hor yaalla computer madow nin ayaa hadlayo kuraasta way cadda

Waxaa ii muuqda wadaaddo wato khamiisyo iyo cimaamado laba waxa ay watan khamiis caddaan midna cadays midna buluug

Waxaa ii muuqda sariir maxaa saaran midabkiisii yahay qaxwi madow guduud go-a sariirta saaran waa caddaan

Waa bambara midabkiisa yahay madow ka tiina dahabi ayaa qorta u saaran meesha u yaalla waa cadaan

Waa hool waxaa fadhiya niman iyo naago naarto waxa ay wadataa taro xad guduudan gabasaare geysan nimanka waxyabaha in shaatiyo cadaan

Waxaa ii muuqda meel bannaan waxaa taagan niman waxay qaadayaan ciid jawaano ay ku qaadayaan shaati cagaaran ciid ayaa ka dambeeyo

Waxaa ii muuqda khasaarad kalarkeedii yahay caddaan korka ah buluug dhul ayay taallaa

Waa seytuun gaduud iyo cadaan ah. Seytuunka waa jarjaran yahay mid hoos waxuu kayahay jaale marna cadaan, midna hoos waxuu kayahay cagaar korna basali.

Meeshaan waxaa yaalo armaajo isaa waxaa dul saaran alaab caawa siyaano macun qaar kamid ah tusalid subak

Waa bakaalayaal ku jiraan meel kalaradoodii kala yihiin caddaan jahalle madow

Waa banbale waxaa ku jiro survival james cadaan ah ishati james ah oo madow ah

Meeshan waxa iga muuqda niman inaga fadhiya waana xaflad waxay qabaan raacdaan ah ninka soo buluug ayuu qaba ilaahay anigaba wax qabay waxaan saxo kama gali

Waa qol waxaa yaalo labo sariir waxaa saaran labo barkin, labo joodari. Sariirta waa kafay go' ah cadaan, gaduud iyo madow.

Boombalo ku jiro dhagdhago dahabi ah iyo katiinad isku eg

Waa bamba leh horta awo jirta katiinaad oodu yahay dahabi waan baraarkiis waa madow miiska waa caddaan darbiga waa caddaan

Waa laba armaajo mid waxay ku jirtaa jikada midda kalena waxay ku jirtaa mid jikada waa madow mid aqalka noocdaan

Waa wiilka baris la socda wiilku wataa shaata cad iyo surl madow ah gabadha waxay wadataa xijaab midowga shuko jaalalaa iyo taraaxad caddaan

Waa shabaq ku jirto baradho baradhada waxa kor ka saarsaaran dhooqo baradhadana waa baradho jaale

Meel ayey qodayaan waa laba nin badeel ay haystaan madaxa waxaa ugu xiran maro mura buluug ayuu qabaa

Waxaa ii muuqda carwo lagu gado dharka oo dhex taagan boom bale e wato naanad cadeys ah iyo buumo cadaysa ah iyo koofi cad

Waa makiinad wax lagu sheegayo midkeedu yahay caddaan hoos madow ka ah khudaar ayaa loo sheegayaa

Meeshaan waxaa yaala miisaas afar xabbo ah midna waa guduud-xigeen ka

Naag oo gacanta kuheyso labo caag. Caag waxaa kujiro jukuleed. Caagna waxaa kujiro jalaato aas kareem midabkiisu waa cadaan, ayadana waxay wadataa xijaab gaduud oo isku days ah waxay sameynaysaa jalaato aas kareem.

Waxaa ii muuqda midabkiisu yahay caddaan waxaa suran shati midabkiisa yahay madow miis ayey saaran yihiin darbi ka dambeeyay caddaan

Waa boonbalo kaas ayey ku jiraan frantic jijin iyo dhagadhigo oo dahabi ah

Waa saxan ku jiraan bariis cadaan jabaati d saad u taqaantid iyo suugo kalarkeedu yahay jaalo

Waa hool weyn hayeelo kuras iyo miisaas hoolka waxaa ku shiraya niman iyo naago

Halkan waxayalo kursman midabkode waa jale lugahan wa madow